Eh, to akwai shi ma wajen gano wurin da ya dace da yin rijiya na iya zama ƙalubale musamman wurin da yake akwai dutse da kuma ruwan gurin bayi da inganci sosai wato ainihin yakamata duk rijiyan da za'a haƙa shi ma idan har aka ce ba'a gano lallai gurin da yakamata a yi ba'a yi cike a gurin da yakamata a yi ba saboda wani gurin zaka ga akwai dutse dutsen ma kuma dutse mai ƙarfi ba mai iya fasuwa ba sannan kuma wani gurin kuma zaka ga ruwan gurin bai da inganci ko an yi ruwan zai zo amma kuma ruwan bayi da kyau sannan kuma tebir ruwa na tono rijiya so shi kan shi yakamata abubuwan da za'a yi amfani da shi na tono rijiya yakamata shi kan shi a duba saboda yana iya zuwa abunda akai aka zo za ai amfani da shi na yin haƙin rijiya shi kan shi ya kan iya zuwa da wasu ƙalubale, yana kawo ƙalubale sosai musamman ta sannan kuma akwai aikin hannu aikin hannu na tonon rijiya, so aikin hannu na tonon rijiya shi ma ƙalubale ne sosai babba ga irin wannan al'amarin sosai sannan kuma akwai zurfin da nisa to wato zurfin rijiyan da kuma nisan rijiyan to zurfin rijiyan da nisan gurin rijiyan yana iya zama kaman yana da zurfi da nisa wanda ɗauko teburan ruwan da kuma sauke teburan ruwan yana da nisa shi ma wannan ƙalubale ne kaman daga cikin rijiyan idan ya zamo yana da zurfi tsakanin shi da asalin ƙasa wato ka ɗibo ruwan ko ƙasan da zaka fitar da shi daga ciki zuwa waje shi ma wannan wani ƙalubale ne sosai ba kaɗan ba sannan kuma dutse mai wuya ko ƙasa to zai iya yiwuwa akwai dutse wanda cikin sa akwai wuya baya tonuwa kwata-kwata ko kuma akwai ƙasan da yakan zo ba mai inganci ba ƙasan, ƙasa ba mai kyau ba in aka ce ƙasan bayi da kyau to tabbas wannan ƙalubale ne ba ƙarami ba saboda zaka iya zuwa kana haƙan ya zamo ƙasan kuma yana ƙara rufto maka yana ƙara dawo maka to wannan kaga gaskiya ƙalubale ne babba sannan kuma akwai haɗarin rushewar rijiya to yawwa shi ma wannan shi ne duk yake ƙunshe da kan ƙasa mara kyau.

To haƙiƙani tabbas na gani wannan ya faru ya faru ne kuwa wannan a anguwan mu ne a ma kusa da mu, a maƙotan mu a ma kusa da mu, a maƙotan mu, wannan ya faru saboda ya faru ne kan wani maƙocin mu ne sai wani gida kusa da ni to da ya siya gidan nan kusa da shi, sai ya buƙaci a haƙa masa rijiya to bayan an je haƙa rijiya na farko nan aka tarar da ba ruwa kwata-kwata akai ta haƙi, akai ta haƙi ba'a samu ruwa ba sai aka haƙura aka rufe shi aka ce to a haƙa daga gefe an fara haƙawa daga gefe shi kuma sai aka samu dutse to da aka samu dutse aka ce to gaskiya nan ba zai yiwu ba sai an zo da inji sannan za'a iya fasa dutse a cigaba sai aka ce a koma gefe to sakamakon komawa gefen nan da aka ƙara yi akan a sake fasawa a samu wani ruwan sai aka tarar da an samu ruwan amma kuma ruwan wurin bayi da inganci da ruwan wurin bai da inganci hatta ma ƙasan kuma wurin na shi da inganci saboda ana haƙi ne ƙasan yana faɗowa dan da aka gama sai da yaso yayi sanadiyyar rasa rayuwar ɗaya daga ciki ma'aikatan yana ciki ƙasan ya fara zubo masa yana neman ya rufe su Allah ne yai taimako aka sa igiya aka jawo shi suka ciro shi to shi ma dai daga ƙarshe haka nan aka haƙura da wannan rijiyan aka dawo kan wanda yake da dutse aka ce to a samo machine kawai wanda zata fasa sai a ɗan samu ruwa to hakan nan ko akai aka samo inji wanda ta zo ta fasa, da aka samo injin da ta zo ta fasa sai aka ɗan samu ruwa amma gaskiya ruwan gurin bai wadata ba saboda idan akai mako takwas ana ɗiban ruwan nan to haƙiƙanin gaskiya sai an rufe rijiyan nan na mako biyu sannan ruwa zai iya dawo wa rijiyan to a haka nan dai sukai ta yi sukai ta lallaɓawa akan haka ai amfani da shi na mako takwas ɗinnan sannan a zo a rufe shi kuma na mako biyu wani lokacin ma ko an rufe shi na mako biyu zaka ga ruwan da zai dawo ba wadatacce bane wanda kana ɗiban shi ma zaka ga kawai kaman ana ɗiba wani bai fitowa saboda dutsen da yake ƙasa asalin gurin gurin dutse ne an dai samu an fasa an amma kuma akwai sauran dutse a gurin to dan haka irin waƴannan abubuwan suna faruwa a gurare daban-daban shiyasa ake so kafin kayi ka bincika kafin kayi ka tabbbar ma ina ne zaka yi me a ɗauko, wani aiki ka ɗauko aikin da zaka iya ne ko kuwa aikin da ba zaka iya ba hani ga ƙin gaskiya.

Ehh hakikanin gaskiya hakikanin gaskiya na je bakin ruwa, a bakin ruwan kuma da abin ya bani tsoro ya firgita ni, ya firgitar da mu ni da abokaina, mun je bakin ruwa don mu ɗan yi wanka a baki-bakin So dukan mu dai ba wanda ya iya ruwa sosai so daga ƙarshe dai, sai da muka je ruwan nan ya tafi da guda ɗayanmu. Da ruwan nan ya tafi da guda ɗayanmu ga shi dukanmu ba kata mai-mai wanda ya iya ruwa, haka nan dai mu kai ta ihu muna yunƙuri hakanan da ƙyar muka samu muka wato shi saboda ruwan ya riga ya fara tafiya da shi. Shi ma kuma ba wani iya yayi ba, ba wani ƙwarewa yayi ba. Muma kuma din ba wani ƙwarewa mukayi b wanda dama mun zo ne a ɗan bakin ruwan mu ɗanyi wasan da zamu yi, mu tashi. To daga ƙarshe dai sai da ya sha ruwa da ƙyar muka taru muka je muka jawo shi. Dama in kuma ruwa tya so tafiya da kai dama cewa kake baka gane wake kanka ba ka gane komai To a haka dai garin ceto shi ma wani wanda muke tere, shi ma wani abokin namu shi ma sai da ya sha ruwan. Hakanan shi ma sai da ya sha ruwa shima dai su biyun tare dai duka da ƙyar muka samu muka ciro su. Wannan abin ya matuƙar firgitar da ni, ya matuƙar tsoratani saboda ban taba sanin cewa rua haka yake daƙarfi haka yake ba in lokacin ya ke zuwa. To tun daga nan gaskiya bama ni ba dukanmu muke nesa nesa da ruwa. saboda ruwa wani aba ne wanda ke da ƙarfi sai kaje ku sa da shi za ka gane ƙarfinsa, zka san cewa ba abun da zaka iya guduwar masa ba ne sai dai in ita ta gudu da kai amma kai kam baka isa ka tsirar da kanka ba. Saboda ranar nan da muka ciro shi gaskiya muka fito ya riga ya sha ruwa, mun danna shi mun danna shi da ƙyar, muka ciro shi dan daga nan ma ƙarke dai sai da mum kai shawaran ko mu tafi da shi asibiti. Sannan da ƙarshe ashe ɗayan mu ma wanda muke tare ya bar wayar shi ruwan ya shiga. Sannan aka je neman wayar itama anje neman waya garin neman waya dai hakanan muka haƙura saboda ruwan nan yayi ƙarfi, ƙarfin da dukan mu ba wanda zai iya hakanan aka haƙura aka bar wayar nan muka dawo. To gaskiya tun daga nan dai kam ban ƙara tunanin komawa ko marmarin in je bakin ruwa ba in yi wani abu ba, tun daga nan nake nesa nesa da ruwa sosai, nake neasa nesa da ruwa tun daga wannan l;okaci.

Gas Gaskiya hakika na ga abubuwan da suka tsorata ni a bakin ruwa da yawa saboda in ance ma zan ƙirga su suna da yawa. Akwai na farko ranar da mun taso gona muka zo inda mukan zo mu ɗan wanke jiki, sai mu ɗan rage dattin da ke jikinmu kafin muje gida muyi wanka. Tun kafin mu ƙaraso sai muka ga mutane duk an tattaru an tsattsaya kowa yai shiru ana kallon ruwan nan to a zuciya ta sai nace lafiya? Me ya farune? Muna zuwa muka ƙaraa, sai muka tarar da she wani gawa ne tun daga can wani wurin ruwa ya ɗauko shi ya koro shi, ya kawo shi nan ya kawo shi nan bakin ruwan shine mutane suka gani aka tsattsaya an rasa yadda za ayi. Saboda gawan ta daɗe ta kunkumbura duk in da aka taɓa kawai fita ya ke daga jikin, an rsa yadda za'a yi. Gaskiya wanna abun ya tsorata ni ya matuƙar tsoratani, saboda gaskiya, sai da na daɗe da gaske ban ƙara dawowa bakin ruwan nan ba sosai Sai kuma abu na Biyu: Akwai sanda anyi wani ruwan sama ruwan sama ne akayi mai nauyi mai ƙarfi sosai wanda gaskiya lokacin ma sai da ruwan ya hana mutane zuwa gona, Saboda ruwan ya taso ya cika koina ya shiga gonaki mutane wanda ya ya yima mutane ta'annadi sosai a gona saboda ruwan ya dawo cikin gonakinne gaba ɗaya haka ya dawo, kahanan a wanan lokacin mutane da yawa suka ɗauki asara, sukai asara. Wannan abun ya matuƙar firgita niya matuƙar tsorata ni saboda mu dai bamu taɓa ganin ruwan irin wannan da yai irin wannan abunba. GAskiya wannan shine na farko a gare mu wanda sai da mu kai ta addu'o'i akansa, Sai kuma abu na gaba, shima akwai lokacin da mun je ne muna cikin ɗan ɗauraye jiki muna ragewa, sai ga wani abunda akan ce mishi kada, sai ga shi muka hange ta can bata in da muke ba, muka ganshiya ɗago kai ya koma sai kuma bindin sa. To nidai gaskiya tun daga nan bamma gama wanke jiki ba na tsorata don na tsorata sosai sosai ina tsoron abun nan kuma Na gayamwa waɗanda mu tare mu zo aiki na ce ni dai na haƙura da wannan jikin gaskiya Na hakura da shi in na je gida nayi duk abunda ya kmata amma gara in je gida da datti a haka gaskiya, wannan abun ya tsorarata ni sosai.

Tabbas hakikani kogi, rafi yana da matuƙar amfani a al'adarmu. Amfaninsa na farko, shine akanyi amfani da shi wajen yin shukan rani da karkara. Saboda wajen yin shukar rani da karkara lokacin nan babu ruwan sama babu ruwan sama. to wannan akanyi amfani da shi sai asa inji mai jawo ruwa To daga rafin nann za a riga jawo ruwaana bama shi kuma shukan amfanin gonan, ana ba shi ruwa ana mishi ban ruwa. Wannan shine asali ma yana da asalin amfani sosai sosai. Saboda da wannan banruwan da za'a dinga jawowa daga rafi ana sawa shine daga wannan ake samu har shukan ya kai inda za'a cire shi, ai amfani da shi. Sannan abu na biyu: Yana da matuƙar amfani a wajen manomanmu, saboda idan akai noma aka tashi, aka zo gona aka tashi ko ma ba'a tashi ba idan rana yai rana nan wajen rafin nan akan je ayi wanka idan akan ɗanyi wanka, sai a ɗan huta. Sai a ƙara komawa gona a ci gabada aiki. Ko kua idan an tashi gona, kafin akaima gida ai wanka, sai a fara tsayawa anan a ragedattin jiki. Idan aka rage dattin jiki, sannan kuma sai a koma gida, sai ai asalin wanka. Wannan ko asalin amfanin s kenan. Sannan kumaakan yi amfa ni da kogi ko rafi a wajen kama kifi. Saboda akan sami kifi anan gurin sosai da sosai. Saboda a cikin al'adarmu ma akwai wanda basu da sana'ar da ya wuce wann. Wasu sana'ar su kenan zama wajen bakin rafi bakin ruwa, saboda kama kifi. Suna yi suna kama kifi da kuma 'yan dabbobin da ba'a rasawa wanda suke zam a cikin ruwa. Haƙiƙanin wannan wasu abun da suka mai da shi sana'ar kenan wannan ko yana da matuƙar muhimmanci, matuƙar amfani a al'adarmu. Sannan kuma wasu su kan je nan gurinne do su koyi ruwa. Wasu su kan je ne don shaƙatawa kawai. akwai anda su kan je ne kawai don su shaƙata, su zauna suna kallon ruwan, kawai suna jin daɗi saboda ruwa yana da wannan abun ka kalle shi ka ji daɗi ko kuma ɗan sanyin shi. Wasu kuma kawai wanka sukan yi don shaƙatawa kawai su ɗan ji ɗaɗin jikin su barin ma a yayin da ake rana ake rana ake zafi sosai da sosai.

Eh tabbasa haƙiƙani rafi da ruwa sun yi man amfani sosai suna da matuƙar amfani a rayuwata. Saboda ta rafin nan muke samu muke noman rani da da aike magana. Noman rani kuma ana nufin ko ko noman kaka Ana nufin ita ce noma lokacin da ruwan sama ba ya faɗowa ti idan ruwa sama ba ya faɗowa ata nan ne kaɗai ta rafinnan muke samu mu yi shuka Saboda ta nan mukan yi amfani da inji mua jawo ruwa sai mu ba ma shukar namu ruwa. har ya samu ya girma ya taso. to lallai tabbas wannan ma yana ɗaya daga cikin amfanin da ya yi man. ko kuma yake man a cikin rayuwa saboda wannan noman ranin da kakan shi muka fi riƙewa sosai saboda ba kowane mutane ba ne ba kowa ba ne a cikin manoman suke wannan noman ranin da noman kaka so wannan muna riƙe shi sosai sosai saboda idan har yau ba rafin nan to gaskiya sai dai mu nemi wani abun yin. saboda mu ba wai da damina kaɗai mukan yi shuka mukan yi noma ba wannan rafin shi yake taimaka mana. sannan abu na gaba mukan yi amfani da wannan rafin wajen kama kifi. saboda muna kama kifi sosai rafin da muke da shi na taimaka mana wajen kama kifi sosa. kifi kuma mukan kama ne wanda har yakan fi ƙarfin cinmu har kai ma sai dai mu siyar to wani lokacin ma mukan ɗauki kifin nan ma a abu mai amfani sosai saboda shi mukan siyar mu yi wasu ƴan hidimomin gaba na rayuwa yau da gobe mukan yi wannan sosai. Sannan kuma abu na gaba yana taimaka mana wajen nishaɗi. Don gaskiya muna amfani da rafi sosai ko kuma in ce muna amfani da ruwa sosai wajen yin nishaɗi. Saboda idan muka ɗan nishaɗantu ba ɗan abun yi haka mukan gangara rafi mu ɗan zauna kana kallon shi kana ɗan jin daɗi kuna fira kuna nishaɗi ɗan sanyin nan yana shigar ku Sannan abu na gaba, mukan yi amfani da shi wajen yin gini. wajen ginin gida a nan ne rafi ba rijiya nan ne rafi mukan je mu ɗebo ruwa mu zo mu yi gini. ko kuma mukan yi amfani da shi wajen yin bulo ɗin. saboda wani lokaci mukan zo bakin rafin ɗin ne, mu haɗa bulon da za mu je mu yi gini da shi. saboda ba ma bulon ruwa, saboda bulo sai da ruwa.

To haƙiƙani abu na farko da ya kamata jama'a a fara yi da su ya kamata a wayar da kan jama'a a kan me ake nufi da shi kanshi rafi. da kogi da ruwa. Ba wai haka kawai za a bar jama'a ba ne, saboda in har ba awayar masu da kai ba, kowa zai ta abinda ya gadama ne wanda abinda ya dace da wanda bai dace ba. In kuma mutum aka ce an wayar masa da kai an wayar da kansu an gaya musu abinda shi kanshi kogin asalin kogin da kuma yanda ake amfani da shi. To in ash Allahu wannan za ka ga ba wani abunnan ba wani matsala ko damuwa. Sannan wayar da gudanar da shawarwari ya kamata a zauna duk abunda aka ce ba mutum ɗaya ke aiki da shi ba. ba mutum biyu ba to ya kamata a zauna ayi shawara. yakamata a yi shawara, dole a yi shawarwari kowa ya kawo nashi shawara kai kawo naka shawaran kai kawo naka kowa ya kawo da haka da haka za a samu har a cimma abinda ake nema. har a cimma manufofin da ake nema. a samu komai ya tafi yadda ya ka, ata. Sannan kuma kafa ƙungiyoyi da za ta kula da shi kanshi rafin. da ruwan, ya kamata a ce an kafa ƙungiya wadda ƙungiya ce musamman a ka yi ta don kula da ruwan. wanda za su rinƙa dubawa shin ruwan ya lalace ko bai lalace ba. Yana lalacewa ko bai lalacewa. ruwannan yana ƙaruwa koko yana raguwa Mutane na amfani da shi yadda ya kamata. koko ba ka amfani da shi yadda ya kamata wannan ƙungiyar ita ya kamata ta yi wannan aikin in dai akai wannan to za a cimma abun da ake nema tabbas za cimma abun da ake nema. Sannan kuma abu na gaba inganta amfanin da ƙasan ƙasa mai ɗorewa. Tabbas ya kamata a inganta amfani da ƙasa mai ɗorewa in ba haka ba za a samu matsala kamar ita ƙasan da take kusa da rafin Ya kamata a inganta amfani da ita, in ba haka ba rafin zai cimma ƙasa. In kuma har rafin ya cimma ƙasa, to daga nan ƙasan zai koma ya zama rafi. Haka duk inda ruwa yake haka yake. Abu na gaba, ayyana Ayyana ayyuka da nauyi Wato yana nufin ayyana shi kanshi aikin shi kanshi rafin Akwai yadda ake ayyana shi Akwai yadda ayke asali ake ayyana shi ba wai kawai akan bar shi ba ne. Sannan kuma abu na gaba saita bayananka, manufofi da ƙa'idoji, ya kamata a sa bayanin manufofi da ƙa'idoji da ƙa'idojin amfani da rafi a gaya wa jama'a ga ƙa'idojin amfani da rafi. Kar ai kaza akar ai kaza kar ai kaza in har za ai wannan aka samu akai wannan to in sha Allahu in har jama'an sun ji maganan to ba za a samu matsala ba.

E to abincin da na fi so in ci, nike siya kuma lokacin ruwa abinci ɗaya ne zuwa biyu wato to na samu tuwo miyar kuka na siya na ɗan sa nama shi ke nan da man shanu shi ke nan ya gama bi ya min buƙata abinda ya sa na fi son tuwo kuma dalili ɗaya ne. Saboda lokacin sanyin nan yana sa yunwa sosai shi kuma tuwo yana da matuƙar nauyi a ciki. idan ka ci tuwo a cikin ka, Tuwo zai iya tsaya maka a ciki na tsawon kamara awa shida zuwa bakwai zai tsaya ma. wanda ba tare da na ji wani yunwa ba. ko ma har zuwa awa takwas amma in har ba tuwo ba ne, wani abu ne dabam, wannan iska ne kawai. Amma in na samu tuwa, miyan kuka na siya, na sami man shanu na sa nama lissafi ya faɗi, ya fita ke nan. sai abu na biyu, sai in samu ruwan zafi, ruwan shayi ke nan ruwan shayi da zafi-zafinshi shi kuma ruwan shayi abin da ya sa na fi son shi, lokacin sanyi ai za ka ga yana garin yana sani. Lokacin ruwa za ka ga garin yana sanyi-sanyi to in ka sha shi kuma wannan ruwan zafin da zafin shi ruwan shayi shi kuwa za ka ga ya ɗinɗima maka jikinka gaba ɗaya. sai ka ji wannan sanyin babu shi gaba ɗaya. to in har na samu waɗannan Tuwon in lokacin zafi ne ka samu wannan lokacin ruwa ka samu wannan shi ke nan kawai ba wani abun da ya rage. Don tabbas in dai mun samu tuwo, ka samu tuwan nan da ɗumi-ɗuminshi da zafi-zafinshi, in ka samu har ka ci, to lallai tabbas, ina da haƙiƙanin har sanyin nan ya zo ya sauka ba dai ka ce ka ji yunwa ba daga safiya. zuwa rana. sai dai ka ce kana buƙatar ka ɗan ci wani abu, daga safiyar nan zuwa rana. dalilina ke nan na buƙatar tuwo. Don gaskiya, tuwo yana da muhimmanci dakin mukan ce mai, wato kankare. kankare muke ce mishi kankaren ciki ke nan. sai kuma shi kuma shayin nan yakan taimaka wa tuwon. Wajen tuwon ya narke a ciki in ka samu shayin nan da zafin shi, kana zuba kana gama cin tuwon ka samu shayin ka zuba mai, shi ke nan za ka ji cikin ya saki, ba wai cikinka ya tsatstsaya ba, saboda ruwan zafin nan yakan taimaka wa tuwon wajen narkewa a ciki to da tuwon nan ya narke a ciki za ka ji hankalinka ya kwanta, shi ya sa nakan ci wannan kodayaushe sannan in zauna in huta abina Gaskiya tuwo yana da muhimmanci. Gaskiya shi ne abu nafarko da nakan ci lokacin ruwa. don gaskiya haƙiƙa ne, don gaskiya haƙiƙane tuwo abinci ne, abinci ne.

Abincin da a kasuwa sai shekara-shekara akan same shi kamar irin gasasshen masaragasas gasasshen masara ba kowane lokaci akan same shi ba yana da nashi lokaci sai shekara-shekara akan same shi gaskiya sannan kuma akwai irinsu kabewa kabewa shi ma ba kodayaushe ake samun shi ba kabewa shi ma akan same shi a irin farko-farkon shekara ne. akan samu kabewa sannan kuma akwai irin dankalin Hausa Dankalin Hausa shi ma ba kowane lokaci ake samun shi ba shi ma akan same shi ne shekara-shekara irin a tsakiyar shekara ɗin nan akan same shi daga nan gaskiya ba za ka ƙara ganin shi yana samuwa ba. sai wani lokacin haka shi ma haka doya shi ma doya ba kowane lokaci akan samu doya ba Akan kai lokacin da kwata-kwata za ka nemi ka rasa ya ɓace. shi ma sai shekara-shekara akan samu doya. sannan kuma akwai abu nagaba shi ma akwai abu na gaba shi kanshi dankalin turawa shi ma abinda ake ce ma dankalin turawa shi ma ba kowane lokaci akan same shi ba shi ma yana da nashi lokaci-lokacin da akan same shi. don shi wannan ma yama fi ma wani lokaci ma yakan ma fi shekara samuwar sa don gaskiya yana da wahala duk in da aka ce maka an zo kaka za ka ga gaskiya yana wahala ba wai yana samuwa ba ne a kan yadda ya san shi ba wai yana samuwa ba ne a kan yadda ya dace ba sannan kar ku manta akwai wani abun da ake ma kuɗili Kuɗili shi ma yana matuƙar wahala akwai abin da ake ce ma kuɗili shi ma yana matuƙar wahala shi ma ba kowane lokaci ba ne akan same shi. akwai lokacin da shi ma ba a samun shi kwata-kwata kwata-kwata sai shekara-shekara akan same shi saboda abu ne da mutane ba ma su cikia amfani da ba ba ma kowa ya san shi ba haka. Sannan akwai abin da akan ce ma zogale zaogale shi ma ba ko da yaushe akan samu zogale ba Zogale yana da nashi lokacin da akan same shi. yana da lokacin da ba a samun shi zogale yawanci in dai lokacin damina ne ba a samun sa in dai lokacin ruwa ne ba a samun zogale sai in bayan ruwa ya wuce sannan akan same shi saboda ita hakan bishiyanta take Haka bishiysn zogale yake. sannan akwai wani abu da ake ce ma karas shi ma karas shi ma ba ko da wane lokaci akan same shi ba. karas shi ma ya na da lokacin shi shi ma wannan shi karas yawan ci ma am fi mashi noman kaka ne na noman rani to shi yasa ma shi yakan yi wahala wahalan shi ma yakan yi wahala saboda shi yana da asalin lokacin da akan same shi a shekara akan same shi sau ɗaya ne kawai.

Mu dai a namu a ƙasar Hausa Abincin da babba da yaro ko wane idan ya je gidan biki ko wajen taro yake fatan a kawo yake tunanin a kawo zuciyanshi kawai take gama ba shi abunda za a kawo ba ya wuce shinkafa shinkafa da tuwon shinkafa wannan abu biyu sune kaɗai mu dai a namu ƙasar Hausa. abun da ana taro ko ana biki akan kawo su wato shinkafan ta haɗa da ko shinkafa mai dafa-duka ko shinkafa mai miya ko shinkafa mai mai-da-yaji. dukkan dai akwai nau'i nau'i kala-kala